Kɔhimma ni damma shɛɛ so n zaya ka ye daliya nuɣiso ka so jinjam mŋaa ka zaŋ o nuhi ga o yɛanga o tooni so yela daliya piɛlli ka gbubi baaji sabinli ka so jinjam sabinli o yɛanga so yela daliya dozim zaɣi mŋaa n zaya o luɣili zuɣu paɣa dabi mi ka ye daliya piɛlli ka bini yara do o tooni o yɛanga so kuri mi so jinjam sabinli ka ye daliya zɛɛ.

Niraba anahi n bɛ soli zuɣu chɛna niraba ata tuhurila so soli ka o yɛ daliya nuɣso ka ʒi kpalaŋa ka di niŋ zaɣ tankpaɣu o luɣuli zuɣu paɣa nyɛla ŋun yɛ daliya boɣa waɣala ka ʒi gbambila ka kpabi bia ka mɔri bɛ bi luɣa ni

niriba n gobi bin piɛla n ʒɛya bɛ luɣulizuɣu bin sabinli n mɛ n zaya ka di niŋ zaɣi dozimadozima di luɣili zuɣu yili waɣala n yirina ka di tingban niŋ zaɣi piɛli